bihi ban kanli yisi niraba anu n bɔŋɔ niraba ayi nyɛla ban ʒi binyahari bi zuɣuni ka yili ʒɛ bi nyaanga ka bi kɔ kawɔna di nyaanga mori lahi nyɛla din bɛ dinni bihi maa puuni yinɔ yɛ liiga ka di kama nyɛ zaɣ ʒiɛ ka yino maa gba kama nyɛ zaɣ dozim

zamaatu n laɣasi gɔrim gɔbu shee ŋɔ ʒɛ shee ŋɔ bi shab nyɛla ban ʒi baaji nima ka tihi nyɛ din sa bi nyaanga so nyɛla ŋun ʒiya ka yɛ liiga ka di kama nyɛ zaɣ piɛlli ka bi zaɣ zaɣ nuɣso n sabi sabi pa o nyaanga

zamaatu ban ka kanli n bɔŋɔ gɔrim shee ka bi bɛ ŋɔ ka bɛ mori ni mori maa kama nyɛ zaɣ vakaɣa zamaatu maa bihi biɛni ka zaɣ kura gba biɛni ka tom nyɛ paɣaba ni dabba tihi nyɛla din ko n giliba

Zamaatu ban ka kalli n ʒia bɛ nyɛla gbansabila ka so ʒi tooni ka gbibi tuuta o nuuni tuuta bila ka nyaɣi baaji ka ye liiga ka di kala nyɛ zaɣa piɛlli ka paɣaba ʒinʒi o nyaanga ni dobba.

niribaata n bɛ doŋɔ puuni ŋɔ be zaa nyɛla ban ʒɛn ʒɛ zʋɣ' saa yino maa ʒɛmi ka pɛri namida muna ka so jinjam ka di kama nyɛ zaɣ' sabinli la yɛ liga ka di kama nyɛ zaɣ piɛli do maa gba puuni nyɛla zaɣ piɛli

Zamaatu ban ka kalli m boŋɔ bɛ bela kom taɣabu shee sheba nyɛla ban gbibi gaɣa bɛ nuuni ka so gaɣali kama nyɛ zaɣa sabinli ka mee dini nyɛ zaɣa piɛlli ka so zaya ka pili zipiligu.

Duu n diɣi nachiinsi n ʒɛya ŋɔ duu maa puuni baanjira biɛni ka baanjira maa kama nyɛ zaɣ piɛlli baanjira maa zuɣusaa fulaawaasi nyɛla din tanya ka duu maa zuɣusaa nahangbana nyɛ zaɣ piɛlli bolfu nim nyɛla din bɛ duu maa puuni

niraba ban kanli yiɣisi niraba anu n bɛ duu ŋo puuni ŋo niraba anahi nyɛla ban nyɛ gbanpiɛla ka yino maa nyɛ gbansabinli niraba ayi nyɛla ban ʒi ʒiya ka niraba ata mii ʒɛ zuɣusaa so ʒimi ka teebuli ʒɛ o tooni ka kopu nim tam dizuɣu ka bin nyura bɛ di puuni

zamaatu ban ka kanli n boŋo bi biɛla matuuka yiɣirigu paaki ni matuuka yiɣirigu maa nyɛla din ʒɛ bi nyaanga ka di kama nyɛ zaɣ piɛlli niraba ban bɛ tooni ŋo shab gbubi daangbiɣi n dihira bi zaa sa nyɛla ban niŋ nyɛ pobirisi

gbanpiɛla n bɛ kom shee gbansabila gba nyɛla bin biɛni kom n yɛrigi dɔya ŋɔ ka shab ʒinʒimi ka shab mii ʒɛnʒɛ zuɣusaa ban ʒiya ŋɔ nyaanga duɣu ʒɛya ka fulaawaasi nim bɛ di puuni fulaawaasi nim maa kama nyɛla zaɣ vakaɣali

Zama n boŋo bi ka kanli bi nyɛla salin gbiriba paɣaba ni dabba paɣaba maa siɣimi ʒi kom ni ka so ʒɛya ka gbuni ŋmani toori kom ka tihi nyɛ din sa bi nyaanga tihi maa vari kama nyɛla zaɣ vakaɣali

zamaatu n boŋo bi nyɛla gbanpiɛla ka bɛ matuuka yiɣirigu paaki ni bi nyaanga matuuka yiɣirigu nyɛla din ʒɛya ka di kama nyɛ zaɣ piɛlli ka niraba ayi ʒɛya ka yino mali loori bili tiri so

zama n bɔŋɔ be dɛmdila dɛma be shɛb piɛli zipiɛlitɛ be zuɣ' ni so mi ʒɛya o be piɛli zipiɛligu o tum be lan gbabi bɛnshɛɣ' ka yɛ liga kadi kama nyɛ zaɣ' dozim niribaata nyɛla ban ʒɛnya n ŋmɛri tumpana

zamatu ban ka kalinli n bɔŋɔ be bɛla nuhi dihibu shɛɛ gbanpiɛlla nyɛla ban bɛ dini ka gban sabila gba nyɛ ban bɛni shɛbi nyɛla ban ʒɛn ʒɛya ka shɛbi ʒɛla zuɣ' saa tihi nyɛla din sa gili dini ka do yili gban tum zaya

Loori nsaɣim za palli zuɣu ka zamaatu nyɛ bani zi di gbuni yiunili loori maa kama nyɛla zaɣi sabinli buɣim tuhiku nim loori gba n bɛ tooni ŋɔ ka o kama nyɛ zaɣi ʒɛɛ tuntudiba ŋɔ nyɛla bani pili zipila ka di kama nyɛ zaɣi dozim zamaatu maa mi tom lahi nyɛla gbaŋ sabila.

zamaatu n boŋo shab nyɛla bin ʒinʒi laakumi nim zuɣu gbanpiɛla n nyɛba ka shab mii chɛna so nyɛla ŋun to katawiya ka di kama nyɛ zaɣ ʒiɛ

zamaatu n laɣasi ʒɛya ŋo bi nyɛla paɣaba ni bihi ni dabba ka bi zaaha tom nyɛ gbansabila so nyɛla ŋun ʒɛ tooni n gbubi diɛma bini ka bihi maa yuundi o o biɛla yili puuni